Kayu kelitaaka nenga li kawubugaka zisaala zene zaboneka chigubo chiliko mulyango nenga kaliko mabati nenga zituulo zene kuliko madoote ne gupapali guliko e'daayi yene, kayiila naye kaliko dayi ka'ze dayi awo ezi zinzu nazo zabonekele ewo matu, zabonekele mabati gene ni lidoote lindi lyagwisanamu lyaza muguwangala lyayinamikilamu lyayidila Ku kayu kene, nenga mugunda gwene gwe gwegula gulimo madoote ni bupapali a'asi ene pawo bunyaasi buliwo busa bingaanda byayooma ni bikoola nenga mwigulu mwabonekele kamu namufeli a'limo muwaanga

Zikafu zibili baziboyeleko, baziboyeleko mugosi baboyeleko kyuma inyuma umula umuseza gundi akuziwona ugundi atele kyuma asi zikafu zene esi zijenda zili kozilima, zili kozilima mugunda ne kyuma, nenga edayi yene enzu yabonekeleyo ni gyimisaala gyiliyo ni ga madote nenga mumu gwakasile nenga mwigulu lyakweyukile, ikafu indala emali ilimo ni buta ni buwanga gyindi itandalafu ilimo ni buma ni buwanga kuzi kuzindo okwo

Zimbogo zine zili kunywa mezi, zoozi zatele minwa mumezi, nenga zayifumba zinziga ate za'angala, nenga e'bogo e'ndala iliko bunyunyi, kanyunyi Kandi ke'ambile ku'nduku, kandi kumugongo, kandi mubweni nenga gamezi gene gamiliya gali gabyenga byenga

I'motooka ili kudimila kulugudo lwakolasi, lugudo lwene lwamiliya nenga i'maaso wene ili kuza kubitila Ku ngazi nakwo kuliko bayombeka bambiko ku ngazi nenga ili kuza kubitila mwizina mwene, kutuulo kwene kwelugudo kuliko kuliko bidinga, nenga Ku bidinga kwene kulala kuliko bisaala bisaala, mulongoti kwabonekele ndayi nenga mumu kwa kasile ku lugudo kwene, nenga kulugudo ba bakubakako batako bi bi ba batakako bitu bawakako irangi i'waanga ni mali

Bikokolo bibili bilimo zinyanya, zinyanya zene zatoba zamiliya zindayi nenga kilala kyabonekile Kigali kyindi kyabonekileko zisonda kikokolo kyene nenga bikokolo byene bye bibaawo, nenga mumu gwakasileko zinyanya zene ziliko zimasamasa mumu gwazikubileko.

Ituga yemile yaleya ligosi yaleya ni gumuchinga ni bugele bwene ni gumuchinga gwene guliko myoya mimali nenga yimile mubunyasi bunyasi bwene bwayoma idayi zichisi naye ziliyo zibili ni bisaala biliyo kakumu kakasile

Batu bali kupikyipikyi nu mutu naye ali kufuga nenga ateleko litaala lyene, litaala lyene lili kalyadubuka nenga nenga inyuma yene isi alikwama muliro gwa gwa'ambile, muliro ka gwadubukilayo ka gwoka bisaala ni gimisuto, muliro gwene mutandafu gwa gwadubuka, nenga lisusu lyaboyele ku lugudo nenga lugudo lwene buwanga bu bwe bwe gumuliro bwabonekele nenga Ipikyipikyi ili ku lugudo lwene lwe litaaka

Zinjukyi zili mumuzinga, zindala zili kozingila zindi zili kozitula, muzinga gwene gwe zimbawo nenga imbuga yene yesi zitulamo ni yesi zingilamo imbalayi ate emali, mumuzinga mwene mwamalile nenga mumu gwakasile kumuzinga gwene gwakasile ni ku zinjukyi zene

Ikafu yaleya zinziga ate ekafu yene etandalafu, yemile esi chiyu chili che bibaawo bachilaka bachiyaka ilanji ye blue, mumu gwakasile, nenga ilibaji iliko bibaati, chiyila chiliwo chelitaka awene, idayi yene zinzu ziliyo ze gamatofari baziyaka ni ilanji iwanga nenga iliko zinzu zene ziliko milyango mitandalafu nenga mumu gwakasile

Umukasi e'kale a'kutu esi batusayo ni sindikila siling, e'kale asanyukile, aboyele chigubo kumutwe chabitile ni mumilo, bitabu bili Ku Ku Ku chibawo kwene kwe e kwe kwechi kwechi kwechi kokolo chene chesi basindikila ni kutusayo siling nenga bachiwakha e'rangi yanabizali, ba'andika bilomo murangi i'ntandalafu

Inguge yikale mwisitu mumu gwagikubileko mumoni nenga inguge yene yahambile yasamile mukanwa yateleyo lulwala iliko ni gimyoya misiitu giliwo yahangala mumoni.

Bana bajeke badatu, umulala ali i'nyuma ngudu ngudi awambile mupila mu mu mukoono mukulayi atele mu mukwawa, a'ambile mukoono gundi a'bitisile mumilo mwo mukana, umukana yuno agwatile chiteteyi chitandalafu nenga mumu gwa kasile gwabokile ko i'dayi iliwo nzu yabonekele ye kamabati mategula

Baseza babili, umulala agwatile zi galuvindi ugundi pawo, akubowa umu umukasi chijele, bakumubowa chijele baliko bali kobakyijanjaba bali kobachibowa, umukasi wene emile nenga awene esi emile amiiya

Baatu bakasi bali kubalula wanyambi kubiibo nenga babalula esi baduma mubiibo ibindi ugundi bapimile a'bapimile mukitampeko nenga mumu gwakasilemo nenga bakasi bene bagaali awene , dani iliyo imatoka iliyo imatoka yemile umutu emile inyuma yene ye'matooka ne gumugulu guli kumatooka kungazi muguulu gwe matooka gwene guli kuwene nenga baatu baliko babalula wanyambi kulusaniya.

Madote batele ku motooka ifuzo ili kudimila ku lugudo lwo chorus nenga batu bali inyuma yene ba umulala agonele mu madote gene, tundubali naye alimo, ugundi eyambile ku myuma gyene nenga kutulo kwene kwe lugudo kuliko bunyaasi ni gyimisaala nenga lugudo lwene lwamiliya

Liguje lyekale mumisitu nenga awene lyekale isi gubili gwe kusaala guli, lyegamile ku kabili kekasaala galiwo gachike, misitu najo jayalamila kumisaala kwene, ni jimisitu gendi ni bunyaasi jayibulila esi jebugulile esi gukuje kwene kwikale, kuguje kwene kwayifumba zisaaya gwamaliya mumoni gwa guliko ni misheso.. myooya migali mumu gwa kasile

Umuseza ali kufuga ipikyipiki alikunina alikunina kadinga nenga ateleko ateleko litaala lili kolimulika atele ni bitu bindi mumayembe ge pikyipikyi nenga ituga nayo ili kwambuka lugudo lwene, ituga yene yaleya likosi yaleya ni bujele nenga iliko gukyinga guleyi ate gwamaliya imwa imwa imwa imwalo yene, kweli yambuka nenga lutulo lwene kuliko bunyaasi ni mu ni gumumu gwakasile, gwakasile ku tuga yene ku lugudo ni kumutu yene ukufuga ipikyipiki, lugudo lwene luligako bubaale